Kom n doya ka niraba ata ʒɛ di gbuni ka gbuni tahabihi ayi ka yino jinjɛm nyɛ jinjɛm sabinli kao yɛ liiga dozim ka pili zipiligu ka yino maa mii liiga nyɛ liiga dozim ka yino maa liiga nyɛ liiga ʒiɛ ka mori mini tihi piɛ n giliba

So n ʒiya ka o nuhi yirina ka kaapu piɛlli bɛ nuho maa puuni ka tii bɛ di puuni ka teebuli ʒiya ka pileeti piɛlli tam di zuɣu ka paanu bɛ dinni ka pileet piɛlli lahi biɛni ka koins pa teebuli maa zuɣu pileet maa nyaanga ka bin ʒiɛ ʒɛya ka buku pa teebuli maa zuɣu